Ogiyaappe qomo bagara uttidi carkko naqashsha go'ettiyaa yelagga na'ay meraa katettay geessa adussay i uttidggo ogiyaappe pudde baggra deiyaa shuchchaappe xade baggara efiyaa ogee hegee awa efiyaagesha?

Toophe biittiya tukkiya zal"iyaan giyaa kessada bayzziyo wodiyaan ay keena go"ettadeshsha? Hegappe gujuwan qassi wolaytta biittiya wolaytta dumma tukkiyan ay keena go"ettade? Dere asay ay keena go"o demmideeshsha?

Ha"i wodiyan kaamiya laaggiyageeti dere asaa bolli ubba sohuwan gattiyo daafaassi gaasoy aybakko shaakki eridi qohuwappe dere asaa naagiyonaashsha? Banttappe naagettiya aawatettaa kiyidi dere asaa gakkiya qohuwappe kasetidi teqqanawu ay keena giiguwa oottiiyonaashsha?

Yelaga naati issippetettan oosuwa meruwa qaadan hashetiyogan ay ay keenaa go'ettidonaashsha. Kawo oosanchchati oosuwa meruwa qaadaappe gujuwan bantta oosuwa saatiya naagidi geliyogan ay keenaa oosuwa oottiiddi de'iyonaa.